<noise> <hesitation> ñu ngi koy jaajëfal moom Gagny Fall <noise> ba tey ñu jëlaat <hesitation> keneen si 77 355 <noise> 33 19 mbokk mi asalaamaaleykum <noise>
maaleykum salaam
<hesitation> sëñ bi <noise> tur bi fooy wootee <noise>
Bafou Ndao la Darou Minam Ndaween
Bafou Ndao <noise> Darou Minam Ndaween
ni ñu ngi lay ziare di ziare sa invité boobu noonu
waa jaajëf <noise>
mais émission bi am na solo lool
jërëjëf <noise>
mais man de résult maanaam météo chaque jour maanaam bu ñuy jàllale seen kii dama koy déglu mu doon loo xamante ni lu am a am solo la mais tax na baykat yi nga xamante ni ñu ngi koy déglu <noise> dañuy xam maanaam ni ñuy liggéeyee mooy lan ndax yow boo yoree sa sa tool <hesitation> wàll jii am ñax jii <noise> amul ñax bu météo nee bis ni ki tey <noise> dina taw bu boobaa da ngay dem si fi nga xamante ni amul ñax nga bayee foofu noonu bés bi nga xamante ni maanaam jàllale nañ bés bii tey du si taw bu boobaa nga dem si wàll gi nga xamante ni am dafa am ñax nga liggéeyee foofa noonu mu doon loo xamante ni lu am a am solo la lu am a am sens la itam si baykat yi mais tolloon na ay jamono dañ daan dem rek maanaam duñu xam sax maanaam li ñu war a liggéey waaye instant bi ñu toll nii bu ñuy déglu xibaaru météo yi maanaam dañuy liggéey liggéey boo xamante ni bu yomb la daal lay doon si yéen ndax noort ndorteel nawet bi man bi ma koy déglu waxoon nañu ne diggante <hesitation> mois de juin ak mois de juillet maanaam <hesitation> taw bi dana dana dana jafe diggante boobu noonu mais booy xool <noise> nag loolu wax dëgg yàlla ñun teg nañu si seen bët bu baax a baax ndax <noise> ñun dañuy bàyyi xel xibaari météo chaque jour si rajo Koungheul kon daal doon na loo xamante ni lu am a am solo la ñu ngi rafetlu émission bi bu baax di leen ñaanal yàlla yàlla may leen wér ak wérle may leen fan wu gudd ànd ak wér gu yaram suñu borom am na ko mën na ko sañ na ko yàlla nañu ko defal si barke sëriñ Touba
amiin
merci beaucoup Seydou nekkal si jàmm kontaan nañu bu baax a baax
jërëjëf <noise> jërëjëf <hesitation> Bafou Ndao yow it ñu ngi lay jaajëfal <noise> si kaddu yooyu <hesitation> am na solo <hesitation> ci <noise> noonu it <hesitation> dañuy jëlaat keneen si ligne bi mbokk mi asalaamaaleykum <noise> allo <noise>
salaamaaleykum
maaleykum salaam wa rahmatulah
<noise> Seydou
waaw
<noise> na nga def
maa ngi fi
<hesitation> ñu ngi rafetlu émission bi
jërëjëf tur bi naka la
maa ngi dëkk <noise> Bandiou Traore * waa maa ngi rafetlu émission bi
jërëjëf
di nuyu suñu <noise> waa joo grand boobu <noise> vraiment vraiment ñu ñu ngi yokku xam-xam ci wàllum mbay mi <noise> <noise> démb rek taw bii nii nii taw bii te tey bi <noise> démb rek woo nañu ma météo dañu may woo si sama téléphone ñu koy wax toujours gars yi léeg-léeg dañu may laaj saxam lu météo yi wax vraiment kontaan nañu si di ko ñaanal bu baax a baax a baax <noise> nuyuwaale waa rajo bi yëpp kontaan nañu merci beaucoup
<noise> jërëjë <noise> jërëjëf <hesitation> merci beaucoup <noise> yow it ñu ngi lay jaajëfal si leeral boobule <noise> <hesitation> ci noonu it dañuy jëlaat keneen <noise> si ligne bi mbokk mi asalaamaaleykum <noise> <noise> sëén bi waññil rajo bi waññil rajo bi bu baax <hesitation> <hesitation> <noise> noo tudd ak fooy <noise> wootee Mamadou <noise>

waaw <noise>

jërëjëf <noise> <noise> jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal yow tamit dañuy jëlaat keneen si ligne bi rek <noise> 77 355 <noise> 38 19 <noise> mbokk mi asalaamaaleykum
salaamaaleykum
waaleykum salaam wa rahmatulah
Seydou Dieng
waaw <noise>
na ngeen def waay
alhamdulilah
Moustapha Thiongane la Touba Yataxay
waaw
waa ji nga dalal noonu ah li muy wax am na solo lool si baykat yi kon nag baykat yi war nañu di ko déglu bu baax <noise> ndax li mu wax yëpp am na naan nawet bi dana teel a tàmbali te dana gudd waaw loolu yëpp gis nañu ko si <noise> <hesitation> man nag maa ngi koy sant di ko gërëm
jërëjëf
ah di ko laaj ba xam duén seen seen numéro war nañu war ne ko na koy joxe ndax ñu mën a xam heure yu muy taw <noise> ak heure yu mu dul taw

ah éni nga xam ne <noise> di nga am ñax fi am ñax <noise> da nga ko mën a bay <noise> bu naajee loolu daal énu ngi ko siy sakku ak dënn yi daal bu amee lu koy lu ko waa ji wax laaj waxee noonu ñu ngi rafetlu émission bi bu baax di ko ñaanal wér ak kattan
jërëjëf ñu ngi lay jaajëfal yow tamit si kaddu yooyu <hesitation> leer na <hesitation> am na solo it jëlaat mbokk mi mbokk mi asalaamaaleykum <noise> <hesitation> xam naa ne mbokk mi asalaamaaleykum <noise>
maaleykum salaam wa rahmatulah
voilà <noise> bisimilah
<noise> Seydou na ngeen def
<hesitation> <hesitation> Mor Sall
waaw Mor Sall Fass *
ayca <noise> bisimilah
ñu ngi rafetlu émission bi <hesitation> di nuyu Ndiaye moomu Cheikh Ndiaye <hesitation> <noise> di wax ne wax dëgg yàlla am kaddu yi am na solo trop <hesitation> diir bu nekk <noise> mu wàcc sur :fre le terrain di wax ak askan wi teewul askan wi ñoom itam war nañoo bàyyi xel ci information bi parce képp koo xam ne yaa ngi basé wu si ñoom <noise> <noise> ah boo mënta jot message itam cahque jour deel déglu seen <noise> seen information amn na ñëpp mënuñoo jot message wala ñi nga xam ne bu jotee message sax pour ñu lire ko ba xam ko problème la waaye comme ça nim de ni mu demee nii wàcc sur le terrain <noise> wax askan wi

nay déglu di information bi rek moom buy déglu information bi rek dana dana comprendre <noise> waaw képp koo xam ne daal yaa ngi déglu seen informations yakaar naa doo doo doo réer

aussi dem mois de juillet aôut bi taw bi dana augmenté dana bëri <noise> yaakaar naa loolu yëpp ndorteel yi tey gis nañu ko wax dëgg yàlla ñu ngi koy gërëm bu baax a baax

ñu ngi rafetlu émission bi bu baax a baax <noise>

<hesitation> <hesitation> <noise> jaajëf <noise> jaajëf Mor Sall <hesitation> Fass Keti <noise> ñu ngi lmay jaajëfal yow itam <noise> mbokk mi asalaamaaleykum <noise> allo <noise>
allo
allo oui
waaw sëñ bi na ngeen def
sant yàlla bu baax
yéen a ngi am jàmm
alhamdulilah
ñu ngi rafetlu seen émission bi
<hesitation> <hesitation> tur bi naka la fooy woote
Abdoulaye Bitèye Nguy Jaraaf
Abdoulaye Bitèye Nguy Jaraaf
<noise> waaw <noise> wax dëgg yàlla de moom baax na te ñu ngi ñuy dimbali de moom <noise> ñu ngi ñuy dimbali bu baax a baax parce que fi mu ne nii boo seetloo tey bëri na xëy mënuñ ko mënuñoo liggéeyi su fekkoon ne amoon nañ beneen programme xamoon nañ danañ mën a def beneen programme boo xam ne bu ñu xëyee xëy si waaw waaye nag moom di * numéro yooyu nga xam ne dañ siy woote léeg-léeg ñu wax nga am si yoo xam ne dañu koy am si dëkk bi waaw su ko defee léegi moom bu wootee rek bu ñu si déggee daa énu mën a jàllale information
jërëjëf
waaw kay baax na yàlla defal leen jàmm
amiin jërëjëf <noise> ñu ngi lay jaajëfal yow tamit jaajëfal mbokk yu doon woote <hesitation> mu nekk loo xam ne it am na solo kenn ku nekk <hesitation> indi si sa kaddu indi si sa xalaat indi sa gis-gis <inhales> <hesitation> ci noonu it <hesitation> sën Ndiaye dégg nga am na laaj bu dëpp <hesitation> ñëw rek si li nga xam ne rek moo di wàllu dënnu yeeg yooyu waaye tamit sax suy lu jëm rek si wàllu loolu ñuy wax infor information complémentaire yi <hesitation> ANACIM fu mu nekk waaye tamit yéen seen <hesitation> béréb fu mu ne <hesitation> loolu it <hesitation> la ñu leen di bàyyi rek nga daal di wax ak nan nga gisee <hesitation> ñi nga xam ne rek ñoo doon woote <noise>
Seydou vraiment ñu ngi jaajëfal ñëpp ñi nga xamante ni ñu ngi ñuy déglu ñi nga xamante ni jot nañu woote El Hadj Ba Mor Sall sama mbokk mi dëkk touba Guy vraiment ñu ngi leen di jaajëfal bu baax lii moom day wane ni que vraiment Koungheul météo interessé na leen aussi mbay mi nga xamante ni dañ koy def aussi lu leen ñor la donc ñu ngi leen di jaajëfal yéen ñëpp ñi nga xamante ni jot nañu woote ak ñi wootewul vraiment di wax ni que météo mu ngi ak yéen di liggéey ak yéen saa yoo leen ñu soxlaa incha allah di ngeen ñu jot waaw Seydou xam nga dënnu dafa doo loo xamante ni lu garaaw la parce que dafay rey surtout que jamono jii fi ñu toll di wax waxi coppite jaww ji nuages yi dañuy gën a bëri parce dënnu dafa am dafa dafa am loo xamante ni moo koy indi dënnu mu ngi jugee si niir am nay xeetu niir yoo xamante ni si suñuy termes ñu ngi koy tuddee * tey niir yooyu tey seen tallal rek mat na 14 ba 15 kilomètres mais am na ay gox yoo xamante ni si biir monde bi mën na dem ba 16 kilomètres voire 18 kilomètres
mais niir yooyu am na 5000 tonnes d' eau yoo xamante ni ñu ngi si biir niir yi dafa am ay courants yoo xamante ni moo si nekk am ay ngelaw ngelaw yooyu nag dafa am yoo xamante ni dafa sedd si biir niir bi am yoo xamante ni dafa tàng ñuy puus ay mbir yoo xamante ni ay fereñeent yoo xamante ni suñuy termes ñun mën nañu ko tuddee ay noyaux de condensation maanaam genre ru ay pepp poussière la quoi si nu ma la ko mën a expliqué ak yoo xamante ni ñu ngi koy wax des noyaux de cristalisation léegi tey dafa am foo xamante ni niir bi bu demee ba yegg fa yooyu dañuy yëngu si biir parce que tàngoor bi nga xamante ni moom mooy jugee si suuf di dem si kaw moo koy soufflé day dem ba nga xamante ni mënatul téye boppam léegi bu munul téye boppam nag dafa am lu muy déclenché sunuy termes lu énuy wax précurseurs léegi loolu bu fekkee daf ko déclenché automatiquement fu mu jëm si suuf la jëm fan lay wutali li gën a gudd li gën a gudd lan la mën na doon garab mën na nekk nit
parce loolu moo tax ñu ne nit ñi nañuy moytandiku di dem tool bu fekkee dañ ne dañu wax ni xibaar ne que dafa war a taw parce que lu tax ñu war a moytu tool yi tey dënnu yi boo xoolee fu muy gën a wàcc mooy si ndox mi ak fi nga xamante ni mooy si àll bi foo xamante ni dafa bëri ay garab mais tey boo duggee si tool <hesitation> da ngay dugg si tool bi gis ni baykat bi moo fa sut masalan bu fekkee toolu gerte la da ngay gis ni baykat bi moo fa sut donc tey bu fekkee day taw foofu si biir tool bi muy dënnu kon dënnu bi bu waree wàcc fan lay wàcc
si kaw nit ki
voilà parce que fu gën a ñool lay wàcc day xool kan moo gën a ñool si tool bi bu dee garab mu wàcc fa bu dee nit mu wàcc si kawam
<hesitation> <hesitation> su dee ** <laughs>
yaa ngi dégg

mooy muy taw

non waroo seelu tamit si ron garab yi c' est à dire buy taw bu fekkee mën nga dem bu fekkee da nga daf la fekk ngay ngay dox da ngay nga sukk bu fekke dafa la fekk ngay dox nga sukk bu fekkee nag da nga dox ba dajeeg antenne yu Sonatel yu mag yi dafa ma loo xamante ni moom la ñuy wax paratonnerre yooyu ñoom buñ koy intallé dañ siy defaale lu ñuy wax paratonnerre en général quoi <noise> yaa ngi dégg donc yooyu tamit bu fekkee da ngay taw ba daj si si si ba dox ba dajeeg yooyu noonu mën nga sukk si suuf foofu loolu mën na la aar wante muy taw ngay dox parce nit dafa am courant tey jaww ji ni muy ñëwee <hesitation> mu nekk ay ondes macronomatiques di dem directement si suuf si wala muy dem si ndox mi mu koy rejetté muy nekk infra rouge noonu la nit tamit amee courant boo xam ni da koy rejetté

wala nga jël benn darab def ko nii nga laalanteeg nga laalante ak nit nit ki maas la nga ne ko ée yow maas nga ma mais loolu courant la courant boobu si nit ki la jugee kon de courant ak courant ñooy ànd foog mu doon phase ak mètre yaa ngi dégg kon li gën a bon mooy parce que dënnu bi ak cha à chaque fois rek bu ñuy wàcc moom day xool li nga xamante ni moom moo ko gën a jege mu wàcc si kawam donc li ñu war a moytandiku mooy muy taw ñuy dem tool wala muy taw ñuy génn si mbedd yi wala ñuy taw nga taal sa connexion bu fekkee da nga am <hesitation> téléphone fixe nga débranché ko téléphone bi bu fekkee mën na ñàkk newuñula booy téléphoné dënnu bi day wàcc sa kaw mais na nga dugg si biir benn néeg nga dugg si biir néeg làqatu téléphoné bu fekkee mënul ñàkk bu dee mënoo bañ a téléphoné booy téléphoné na nga laqatu

300 milimètres par seconde lay def seconde bu nekk mu def 300 milimètres jàpp 3600 xam nga loolu
xajul si nit <hesitation> <hesitation>
voilà donc <hesitation> li nga xamante ni moo gën moo moo moo ëpp solo mooy que buy taw ngalla nañ toog si kër yi bañ a dem tool nañ toog bañ a dem tool tey buy taw tool ba lan nga fa mën a liggéey
dara
mënoo fa liggéey dara
kon lu koy aar moom to toog rek la waaye
ba pare tamit paratonnerre lu am solo la mais paratonnerre wàllu météo yoruñu ko donc xam naa bu fekkee am ngeen <hesitation> lëkkaloo wala jokkaloo boo xamante ni population yi mën nañu ko demandé vraiment loolu tamit lu am solo lay doon mais ñun li ñu mën a wax mooy wattuloo nit ñi taw yi dana ànd ak dënnu donc na ñuy na ñuy na ñuy moytu parce que foog ñu xam bu ñu nee dënnu ak kaddu gi xam nga taw 3 dimenssions la benn bi mooy melax yi beneen bi mooy kaddu yi bi si des mooy dënnu yi parce que melax bi mooy lumière bi ngay gis lumière éclaire mooy melax bi mais li ngay dégg nag muy yëngatu li nga xam ne mooy wàcc doon safara loolu mooy dënnu yaa ngi dégg kon ñaar ñett yooyu la melax bi kaddu gi dënnu bi kaddu gi nag moom ngay dégg këndëng dëng dëng

yaa ngi dégg boobu mooy kaddu gi mais kaddu gi nag am na noo koy déggee après mu ngi wàccee li ñuy wax dënnu bi parce que safara bi mu togg si kaw moom lay wàccee si suuf donc yooyu ay mbir la yoo xamante ni nit ki dafa ko war a <hesitation>
bàyyi xel
waaw bàyyi xel bu baax di jaajëfal nag <hesitation> waa ji ko laajte parce que mbir la boo xam ne bokkul woon suñu waxtaan parce vraiment dafa doon loo xamante ni day aar doomu aadama yi voilà
jërëjëf jërëjëf <hesitation> monsieur Ndiaye kaddu yooyu leer na am na solo comme ñu ngi si cappaandawu émission bi dañu lay bàyyi rek nga daal di tënk
waaw li may tënk mooy que vraiment bon boobu ba léegi nag vraiment taw na taw na macha allah parce que bu ñuy xool Koungheul mi ngi am boobu ba léegi bi nawet bi dooree ba léegi mi ngi am 306 virgule 2 milimètres si 24 jours
306
waaw virgule 2 sur 24 jours waaw donc tey bu ñuy xool situation pluviomètrique bi dafa normale dafa diggudóomu quoi bu fekkee dañu koy tëkkale ak moyenne si fanweeri at yi nga xamante ni moom la ñu weesu diggante 91 ak 2020 yaa ngi dégg donc bu ñu xoolee Fass Cekkeen mu ngi si 337 virgule 1 milimètre en 15 jours donc tey situation Fass Cekkeen dafa excedentaire donc ñoom fi énu toll nii bu fekkee daénu koy tëkkale diggante nawetu ren ak nawetu fanweeri at yi weesu

li si tegu maanaam 77 virgule 9 la mais lu tegu si pluviométrie Koungheul mu ngi tegu mu ngi toll si 47 virgule 0 milimètre waaw bu ñu xoolee Gént Pathé ñu ngi toll si 330 virgule 333 virgule 0 en 17 jours donc foofu tamit day situation bi vraiment dafa ëpp par rapport ak li nga xamante ni moom la ñu amoon daaw ak par rapport ak li nga xamante ni moom la ñu am <hesitation> si fanweeri at yi nga xamante ni dañu ko weesu waaw Lour Escale mu ngi am 252 viorgule 8 en 14 jours situation bi dafa normale diggudóomu Missira Wadeen ñu am 239 virgule 1 milimètre en 16 jours donc foofu tamit situation bi dafa dafa dafa diggudóomu ndox mi daa diggudóomu Makka Yob ñu am 288 virgule 5 milimètre en 15 jours foofu it dafa diggudóomu Saly Escale 253 virgule 0 en 16 jours foofu tamit ndox mi dafa diggudóomu Rivo Escale 274 virgule 5 milimètres en 1é jours donc foofu tamit ndox mi dafa diggudóomu <hesitation> Idda Mouride ñu ngi am 388 virgule 0 milimètres en 23 jours donc foofu dañu jàpp ne kon ndox mi daf fa ëpp Idda Mouride avec une anomalie de 128 virgule 8 milimètres moo fa yokku <hesitation> bu ñuy xool pourcentage mu ngi yegg si 150 pour cent donc bu ñuy xool déparetement de Koungheul fi mu toll nii bon ndox mi dafa ëpp jàpp diggudóomu si yenn gox yi bu ñu xoolee si <hesitation> diggante Lour vEscale Missira Wadeen Maka Yob Saly Escale ak li wër Escale foofu ndox mi daf fa diggudóomu donc ak ak Koungheul donc <hesitation> Idda Mouride Fass Cekkeen ak Gént Pathé tamit ndox mi dafa ëpp foofu kon ñu jàpp ni que la situation pluviomètrique est normale à excedentaire au niveau du département de Koungheul vraiment te anomalie yi tamit bon demeewul noonu bi gën a néew li si wàññeeku 20 virgule 1 milimètre la léegi bi gën a ëpp mi ngi toll li ci yokku mi ngi toll ci 128 virgule 8 milimètres kon lii nag vraiment situation bii te nawet bi demagul fenn mën nañu mën nañu jox maanaam benn idée si sunu rendement agricol nan lay mel ndax danañ am rendement bu baax wala duñ ko am mais man incha allah yaakaar naa ni danañ am rendement bu baax mais li gën a am solo mooy na tool yi set parce que day taw taw yaa ngi ñëw léegi nit nu ñu mën a def ba mën a setal seen tool yi ba mu set buñ fa bàyyi buddët bu ñu fa bàyyi mbaaf nañ def lépp set vraiment ba pare di toppatoo tool yi di dem si tool yi bés bu ne bul ne pare naa bay rek dootuma dem tool

donc di tënk ni que vraiment ñun askan wi lañ fi nekkal fuñ ñu woo ñu wuyu leen luñ ñu laaj ñu wax leen lu ñu xamul aussi ñu leen xamuñu ko di jaajëfal ñëpp si teewlu bi ñuy teewlu ak déglu bi ñu doon déglu ak questions yi nga xamante ni jot nañu ko posées di wax ni que nag dinañ ànd ak ñoom incha allah ba nawet wi jeex incha allahu rabi di am ay waxtaan yoo xamante ne dañu koy tënk si semaine bu nekk ànd si ak <hesitation> rajo Koungheul kon salaamaaleykum wa rahmatulah
jërëjëf monsieur Ndiaye <hesitation> mu nekk chef station météorologique bu Koungheul di fàttali tamit mooy ki nga xam ne rek moo yore fii lu jëm rek si wàllu météo fii si région de Kaffrine nekkal fi tamit ñii di waa ANACIM <inhales> waaye tamit di wax ne yéen ñi nga xam ne yéen ay déglu su ngeen amee yeneen xibaar yu gën a leer wala su ngeen bëggee yeneen xibaar yu gën a leer mën ngeen a woote tamit si numéro bii di 33 879 30 92 <inhales> 33 879 30 92 <inhales> su ko defee rek ngeen bàyyi seen message gànnaaw bu ngeen déggee bip bi <inhales> <hesitation> di wax ne mbokku auditeurs ak mbokku auditrices li a newoon <hesitation> xam naa waaw së sëñ Ndiaye
waaw Seydou numéro de téléphone bi 77 la

donc numéro baa ngi noonu 77
77
419
419
03
03
83
83
voilà
numéro boobu mooy numéro ki nga xam ne rek moo di monsieur Cheikh Ndiaye <inhales> chef station météo bu Koungheul <inhales> moo nekk lu am solo <hesitation> waxtaan bi tey ñu doon waxtaanee lu jëm rek si wàllu situation campagne waaye waxtaanee tamit lu jëm si wàllu xibaar yi nga xam ne météo mu ngi koy joxe saa su ne kon mbokku auditeurs mbokku auditrices di fàttali rek lu jëm rek si wàllu <hesitation> xibaaru météo doon la loo xam ne mënatul ñàkk si lu jëm rek si wàllu mbay waaye tamit te ci noonu ñu ngi leen di wax ngeen bàyyi xel bu baax <inhales> si xibaar yi ñu leen di jox <hesitation> mu nekk ay xibaar yoo xam ne xibaar yu wóor la si xibaaru météo waaye tamit su ngeen jotee xibaar yi ngeen daal di koy wéccoo ak seen i mbokk ak seen i xarit ak seen i dëkkandoo waaye tamit ñu xam ne <hesitation> xibaaru météo ak tamit lu jëm si wàllu prévision saisonière <inhales> doon na loo xam ne it dafay jàppale a askan wi rawatina ñi nga xam ne ñooy baykat yi ngir ñu mën a jël décision maanaam ngir ñu mën a wax ne kat ñun ñii de danañ tànn ren jiwu ban xeetu jiwu nag lañ war a tànn ñu ne kon na ñu si la ñuy mën a xamee ban xeetu jiwu la ñu war a tànn moo xam jiwu bi nga xam ne <hesitation> dafay yàgg mooy cycle loçng wala sax jiwu bi nga xam ne dafay gaaw a ñor <inhales> lu ko waral mooy su fekkee déglu nañ prévision saisonière ñu ne ah nawet bi kat ren day gàtt ah ñu ne kon nañ profité wut ji boo xam ne dafay teel a ñor su fekkente ne nee na nawet bi guddul comme ren jii ñu ne ah nañ ut cycle boo xam ne it dafay gudd mu nekk loo xam ne it dafa am solo waaye tamit di fàttali ANACIM moom rek moo nekk béréb boo xam ne foofu la ñuy joxee lii di li nga xam ne moo di ay xibaaru météo yu wér te wóor ndax ñoom ñooy liggéey si mbir moomule <inhales> mbokku auditeurs mbokku auditrices Koungheul FM <breath> ñu ngi leen di jaajëfal si ànd bu ngeen ànd ak seen rajo préférée la 92.1 mu nekkoon nag émission boo xam ne dañu doon waxtaanee si lu jëm si wàllu situation campagne waxtaan si lu jëm si wàllu prévision climatique à mi parcours loolu nag ñu àndoon si ak ki nga xam ne mooy monsieur Cheikh Ndiaye chef station météo bu Koungheul ànd si tamit ak suñu nàttaangoo bii nga xam ne <hesitation> moo di Modou Sall seen xarit Seydou Dieng nekkaloon leen si <hesitation> àndoon ak yéen si waxtaan bi ak ci noonu it di fàttali émission bi yéen a ngi koy déglu tamit si cadre projet bu ñuy wax projet 4R bu PAM <hesitation> PAM di programme alimentaire mondial ñi ko financé di fond vert climat <hesitation> si jàppandalu éq si jàppandalu technique <hesitation> ñi nga xam ne nag ñoo di waa Jokanalte <inhales> mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfalaat encore une fois de plus si ànd bu ngeen ànd ak seen rajo préférée <inhales> la 92.1 <inhales> jaajëfal nag auditeurs auditrices yi ak ñi nga xam ne rek ñoo jëloon seen crédit di woote jaa ngeen jëf si déglu bi